a yiyii

waawi kadi yaade ta oon waktu taa makkaari ndii sawtaani jiyaa ngilngu nguu ngun ñaama to ndeer

makkaari ndii no waawa yakkaade

njaawaani han on suman a waawat yiide kala ngilngu nguu ngun waawa bonnude e makkaari ñaameteendi hee nii tigi e wuraandu nduu njiyaa yula natta heen

ano waawi yiide heen

eeyi

wallaahi
ngun sornoo
ngun sornoo

won sahaaji hay basalal ngal nguunin waawi pour o waawde bo para* ñaamde
wallaahi

ko noon ano anndi wonaa pour a yiyii tan basaale maa njulaama heen ko nguun ngilngu ñaamoongu tubaañoo kañ woni heen alaa

comme no criquet en nii a yiyii jooni haa nganndaa ko nguun ngilngu beeñaa ngal a yiyii

a nanii

baafe hee

eeyi

wallay

ko he yooro a nanii

a yiyii anndi oon waktu

haa ko waawata moobtaade heen

si tawii yoorii

a nanii

eeyi <smacks lips>

eyyoo wallaahi

<hesitation> walla

pour que ngu waawa wuurde heen maa taw aussi so tawii ngu ndaaraama

Tambacounda

koto wiyetee Amérique Amérique Amérique du Sud et Amérique du Nord ko toon ngu iwri a yiyii kono woni ngilngu nguu

ayi par ce arii haa wonii mala han donc yaari noon en Afrique ngilngu nguu ko ari heen ko en 2016

donc idori ko Nigéria woni Nigéria en janvier 2016 ensuit ko ni on suman ngu ardi heen ngu ari au du Benin du Togo a yiyii piiw oon suman ari en au Niger

par ce mala normalement mboonin waawi diwde ko yonata 2000 kilos métres

enen Sénégal

a nanii

hikka
hikka au Sénégal ko yeru enen gaa région de Kédougou région de Kolda a yiyii dans la région de Tamba ngilngu ko ari ngilngu ko ari ko ko heen nattiri e frontiére ji hee mun hee ko heen ngilngu ngu naattiri a nanii ko heen naattiri e région frontiére région Tamba e region Kédougou frontiére région Tamba e région kolda e frontiére région Tamba e Kafrine koni ngilngu nguu naattiri e Tamba hee haa
eeyi konoon ngu naattiri e ndeer leydi amen ndeer leydi Sénégal

est ce que wonaa que bon par ce que ko wuurata ko taw ko e leydi Amérique woni
wallay

no ara hay

ko noon kay a yiyii

anndii ko wiyaa protection des mo <hesitation> protection des végétaux hay niveau commerce no ara par ce makkaari ndemaandi heen

a yiyii donc ndiin makkaari

a yiyii a yiyii

ko jalakotoo misira e dans le * e commune <hesitation> Cadel eeyi

d' accord donc ano anndi si arii haa ngilngu nguu naatti tawon

voilà

ahan donc no falortee

a yiyii

d' alerte

ko woni ñawuuji mun ko hono feeñirta a nanii

hono ngilngu gu ha <hesitation> ari han hono feeñirta

a yiyii wonaa des formations <hesitation> théories

ko ano forma paysans ji

par exemple ngilngu ngu no fotaa

a yiyii donc si yahii haa station ji hee han kooñ gesoñ tosokoñ yontere fof e yontere

ko juma

par ce miin tigi mi wonno e antenne <smacks lips> d'expérimentation woodi kalan ISRA
ISRA

ko woni attaque ji e ñawuuji

no huusi? en nii

a yiyii

ko foti e ngilngu makka e <smacks lips> holtollo mbiyaa ko tati en <smacks lips> si ko tati

donc haade a gaynude parcelle oo

won to toolnotoo

eeranago

eyyo

si non kono SODEFITEX en nii si kono ISRA en nii après a artat a yiyii

gasii anndii ndaargol e njiigol no seerti no waawa ndaarde taa yiyaani

ngartaa bureau mbiyaa an jooni accu mi ndaara a yiyii

direct on suman wiyee alerte

on suman ko nii la direction des protection végétaux eeyi régla probléme oo eeyi

observation ko ndaarde hunnde kon daarde
haa
haa njiyaa
haa njiyaa
haa njiyaa
wonaa ndaaraa tan

no suppame oo nii ngokkatmi exemple suppame

mi yaha tan oon jom mi ndaara suppame mum a yiyui kono tawa mbo anndaa ngilngu nani heen wonko won heen

tawa a anndaa to lees bonii

to lees mun ndaaraa est que a yiyaani heen kulloñ

on suman ndaaraa hakkunde baafe heen kadi <smacks lips>

a yiyii koni woni ngool ndaargol wonaa ndaargol nii tan pour no yiya nii tan <smacks lips>
ko ndaarde dow e ndeer
e ndeer
si a ndaarii dow e dow e ndeer
eyyoo

wittude